Kulezinsuku njoba abantu abanengi besebenza abantwana bayahanjiswa epre-school noma enursary lokhu kunceda ukuthi abantwana betshone besendaweni lapho abafunda khona nxa abazali besemsebenzini.

Kulabantwana besikolo abagqoke impahla ezihlukahlukeneyo, bamile elayinini bemelele ukuthi begeze izandla.

Ukufundela phandle ngaphansi komthunzi kunika abantwana ithuba lokuthi bakhululeke betshaywe ngumoya , ukubuthana kwabo kuyabenza bajwayele ukusebenza ndawonye kanye lokudlala labanye abantwana.

Abantwana bepreschool noma enursery bayahlala esikolo befunde, bedle bebelesikhathi sokuthi belalae. Lokhu kuyabe kubanceda kakhulu ukuze imizimba yabo, ingqondo zabo kutshone kukhaliphile.

Imfundo e Primary iqakathekile ekwakheni ikusasa elihle labantwana bethu. Lokhu kufunda kuyaba vula ingqondo. Kuphinde kubancedise ukuyakha lokumumba amabala ahlukehlukeneyo. Ukuthi bekwanise ukuzikhulumela.

Kulephepha lapha elinamathiselwe emdulini. Iphepha leli lilombala oliganu, libhalwe ngembala eluhlaza.

Abantwana besikolo abafunda e primary, bayafundiswa ukuthi badlale bonke. Lokhu kuyanceda ukuthi nxa umtwana engakwanisi ukukhuluma lo titsha, ekhulume lomunye umtwana. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana laba befunde ukuthi bekhulume la noma ngubani.

Abantwana bamile phandle bekhanya bemele ukungena ekilasini, labo bantwana bagqoke izikipa eziluhlaza okwe sibhakabhaka lamabhurugwe aluthuli.

Ezikolo zePrimary kuyatholakala ukuthi abantu bebelokhu besebenzisa amabhodi abhalwa ngamatshoko. Kodwa zikhona ezinye izikolo eseziqalisile ukusebenzisa ithekhinoloji yakhathesi.

Kuqakathekile ukuthi abazali bebekhona emhlanganweni wezikolo lokhu ukunceda ngokuthi bebekwazi uhlelo lwabantwana babo njalo befake labo isandla ekufundeni kwabantwana.

kuma secondary lakuma college abantwana bayathola imfundo ephambili eyezandla leyi mfundo isingabe ikhangelane lamagetsi kanye ama computer kuqakathekile ukufunda ngezinto ezinjenga lezi ukwenzela ukuthi bengaqeda bethole imisenbenzi ezwayo

Ama laboratory e science ayatholakala e secondary nxa abantwana besiya kulawo ma Laboratory bayagqoka amajazi amhlophe phakathi kwalowo ma Laboratory kuyatholakala I microscope eyokuhlola izinto ezingabonakali ngamehlo.

Kulotitsha labafundi abaphakathi kwe labhorithori yeScience bagqoke amajazi amhlophe

Kulamajaha amathathu esifanekisweni lesi. Amajaha lawa akhanya esenza umsebenzi wezinsimbi. Wonke agqoke izambatho eziluthuli.

Lapha sibona omama abayisithupha abathungayo. Bathunga behlezi ezitulweni, imitshina yabo yokuthunga iphezulu kwamatafula.

Abantwana besikolo bahlezi endaweni engani kuse library kumbe I computer room , Abantwana laba bagqoke izikipa ezibomvu lama thayi amnyama alemizila emhlophe

Le yindawo yabantwana yokudlalela ekhanya isendaweni esingani yisikolo, kulemjingo kanye lezinye izinto ezokudlalela phezu kwazo. Kulotshani obuluhlaza kulendawo engani isathara emnyama.

Abantwana besikolo abafunda kuma Secondary noma kumakholeji kuyadingakala ukuthi bethole isikhathi esinengi sokuthi bebale. Lokhu kubangwa yikuthi amasubjects leminye imfundo abayifundayo ifuna ukuthi umuntu ebe lolwazi olunengi.

Kumacollegei kanye lakwamanye amasecondary, uyathola abantu befundela umsebenzi wezandla. Lokhu kubanceda ngokuthi bayabe sebelolwazi lokuyasebenza kusasa ukuthi bencedakale ukuthola indleko zokuphila.

Abantwana nxa bese primary kumbe e preschool kuqakathekile ukuthi befunde imbala ehlukehlukeneyo. Eluhlaza okwesibhakabhaka elithanga leluhlaza kanye lobomvu. Lokhu kuyabanceda ukuthi nxa befuna ukusichasisela izinto besichasisele kuhle.

Lapha sibona umbalisi. Umbalisi lo ugqoke isikipa esiluhlaza okwesibhakabhaka. Uthwele ama rula aluganu. Ngemva kwakhe kulebhodi obhala kuyo ngetshoko.

Kuqakathekile ukulungiselela ikusasa labantwana yikho kutholakala izakhiwo zokufundela ezinengi ikakhulu e secondary . Izakhiwo lezi ziyabe zipendiwe zizinhle zilama windo leminyango.

Ukuqoqeka kwesikolo ukubona noma ungena , nxa egedini kuhlanzekile kuyafaka abantwana abafundayo kanye labavakatshi ithemba lokuthi lesisikolo sithuthukile , kuyayenza abantwana besikolo befunde bezimisele

Kulabantwana besikolo abahlukahlukeneyo abakhanya begeza izandla. Kulabonesi abagqoke amayunifomu aluhlaza okwesibhakabhaka abakhanya bencedisa abantwana laba abesikolo.

Leli ligedi lesikolo elimhlophe ngibona phakathi kwalo kulamagedi amabili amnyama avulekileyo.

Izikolo zilakho ukubalemcimbi emnandi kakhulu lapho itsha ebuthana khona ngaphansi kwamatende amhlophe okuze bavikeleka elangeni. Imcimbi le iyabathokozisa ababafundi kakhulu.

Lapha sibona utitsha efundisa abantwana, ebatshengisa akubhalileyo phambili kwabo ebhodini, akubhale ngetshoko. Ibhodi le imnyama itshoko ibhale kubemhlophe.

ESecondary kuqakathekile ukufundisa abantwana inhlonipho. Ukuthi bahloniphe otitsha babo. Ezinye izisebenzi zeskolo kanye labanye abantwana beskolo. Lokhu kubanceda ukuthi bebe ngo mama labo baba abalenhlonipho laba hloniphekileyo nxa sebekhulile.

Izikolo ezinengi zemfundo yaphezulu kuyatholakala amabhakane ayabe elotshwe ibizo lesikolo sakhona lokhu kwenzelwa ukuthi kubonakale ukuthi leyi yindawo yokufunda njalo abantu akumelanga babange umsindo eduze.

Ama secondary amanengi esikhathini esinengi atholakala emakhulu kulama primary lokhu kwenziwa yikuthi ama secondary lawa ayabe elabantwana abanengi njalo ayabe efundisa izinto ezidlula lezi ezifundiswayo e primary

Kuyadingakala ukuthi abantwana abangabafana abasesikolo bavakatshelwe ngomnunzane esigabeni ukuthi bebafundise ukuthi amadoda ayabe esenzani esigabeni

Ukufunda lingamaqembu qembu kuqakathekile noma useprimari kumbe usesekhondari . Kuqakatheke kakhulu ukufunda lilonke. Lokhu kuyakufundisa ukuthi ukusebenza labanye abantu kunjani.

Lesi yisikolo. Isikolo lesi sipendwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka lombala oluganu. Isikolo lesi silama steps kanye lezihlahla eduze.

Esecondary abantwana bafunda amasubject ahlukahlukeneyo. Amasubject lawa ayanceda abantwana ukuthi bebone ukuthi nxa sebekhulile bafuna ukuyenza umsebenzi onjani.

Kulezimota ezintathu ezikhanya zipakile. Engapha ekucineni iyisiliva engaphakathi laphakathi imnyama. Endaweni leyi kukhanya kusesikolo kulabantwana abadlalayo phandle.

Kwezinye izikhathi emasecondary kuyabe kulendawo okugcwele khona amabhuku lapho abantwana abangahamba khona besiya boleka lawo mabhuku indawo leyi iyaziwa kuthiwa yi library.

Lapha sibona abantwana besikolo, bakhanya bemilebonke begqoke ama uniform ngaphandle koyedwa ogqoke isikipa esibomvu.

Abantwana besikolo bayakhuthazwa ukuthi labo begcine isikolo sabo sihlanzekile. Lokhu kuyafaka umntwana ingqondo yokuthi noma esendlini kumbe esesikolo eqakathekise ukuthi indawo ahlala kiyo ihlanzekile sonke isikhathi.

Lapha kulekhabothi ekhanya isendaweni esesikolo. Phezukwayo kulamabhokisi alamabhuku.

Ezikolo ikakhulu esecondary. Abantwana bayakhuthazwa ukuthi beyekumasipotsi kumbe emdlalweni. Lokhu kuyabe kubanceda ukuthi laba bantwana bazilolonge imzimba bahlale bengabaphilileyo kahle.

Kulomntwan okhanya eguduza phakathi kwe trunk, itrunk yakhe ,iskirt sakhe kanye leziphontshi abakhanya belala kizo ziluhlaza okwesibhakabhaka . Ugqoke isikhipha esimhlophe kanye lamasokisi amhlophe izicathulo zakhe zimnyama.

Umnumzana lowu ugqoke ishethi eliyibubende lebhulugwe elimnyama, esandleni sakhe uthwele ucingo olumnyama. Ngemva kwakhe kulesihlahla.

Kulabantwana abakhanya beseklasini befunda ngama khompuyutha bagqoke amayunifomu ahluka hlukeneyo abanye bagqoke izikipa ezimhlophe, abanye bagqoke amajesi amnyama.

Iuniversity yindawo eqakathekileyo kakhulu. Lapha abafundi abathola khona ulwazi oluphambili, mayelana ngemsebenzi abazabe beyiyenza bengaqeda ukufunda. Kulezindawo zokufundela ezingamaholo, lapho abafundiswa khona bendawonye.

Lapha kukhanya indawo yomsebenzi okugcwele khona ama computer. Icarpet ephansi le, iluhlaza okwesbhakabhaka. Wonke ama computer acitshiwe.

E university abafundi be science bayazimisela ngokufunda bayahlola bephinde befunde ngezinto eziphila emzimbeni. Bayabe beqgoke amalab coat amahlophe lamagilavu aluhlaza okwesibhakabhaka.

Kulojaha lapha othwele ukudla engabe enguweta, ujaha lowu uthwele ukudla ngezandla zonke phambili komuntu owathwebula lesi sifanekiso kulenyama ebubende.

Abantwana bathi bangaqeda esecondary bayahamba eyunivesithi, lapha bayabe sebesiyafundela imisebenzi. Lapha bayabe sebesiyafundela imisebenzi ehlukahlukeneyo lokho kunceda ukuthi nxa bangaqeda iyunivesithi bethole umsebenzi.

Kwezinye izikhathi ngenxa yokukhululeka okukhona emayunivesiylthi, kuqakathekile ukuthi abantu babe lendleko, kumbe usizo lokuthi loba besiya emacansini, bavikeleke.

Leyi yi bhodi okubhalwa ngayo ngetshoko, ibhodi le iluhlaza, itshoko okubhalwa ngayo phezu kwayo iyabe imhlophe

Kule bhodi ebhalwa ngetshoko esifanekisweni lesi, indawo yakhona ikhanya ingakapheleli ukuyakhwa.

Abantwana abanengi abahamba eyunevesiti, bahlangana lobunzima obuhlukahlukeneyo. Ubunzima bokufunda, ubunzima bokuhlala wedwa kanye lobunzima bokuthi uyabe uyahlala njani labanye lokuthi besebenzisane bonke.

Emdulwini lo kulamakhondomu, amakhondomu lawa odonethwe yi Aids health Foundation mahala ukuthi abantu bethathe bayesebenzisa nxa besenza izinto zocansi ukuvikela I HIV le Aids

Kuleyo ndawo kulama stepsi. Amastepsi lawa akhanya esenyuka esiyaphezulu. Kulo sisi onyuka ngayo amastepsi lawa. Ugqoke ijazi elibomvu lesgqoko esimnyama.

Kulamandoda amahlanu amileyo lomama oyedwa ohleziyo phambi kwecomputha. Umama lo ugqoke iblawuzi ebomvu.

Kulekhompiyutha evulekileyo phezu kwetafula elimhlophe. Ikhompiyutha le imnyama. Kulamabhuku ahlukahlukeneyo lawo phezulu kwalo leli itafula.

Ema university kutholakala abantu abanengi kakhulu. Lokhu kwenziwa yikuthi abantu bayabebebuya emasecondary amanengi. Iuniversity ngesigaba lesigaba engxenye iyabe iyodwa.